Ɖevi aɖewo zɔzɔm le eba me. Eɖewo hã tsitre. Ŋutsu woa me eve aɖewo le ɖevia ɖe asi. Ŋutsua do awu yibɔ, ɖeka tso ta, exɔ hã le afima.

ame wɔmetɔ̃ wɔmeve tsitsre ɖeka hã nɔ nyi ame yake titrea edó awu yi ameɖe hã dó awu yibɔ éle ɖevi ɖasi wókatã wóle nu kom

ameɖewo kpo dzidzɔ le etsime etsia kɔkɔm le wóƒe megbe eɖewo nye ŋutsu eɖewo hã nye nyɔnu ŋutsuaɖowo ɖe'wu wó katã wodó asi ɖe dzi

Nyɔnu tsitsi aɖewo nɔ anyi, wo katã wole kɔdzi, wo katã, ŋku ɖeka gba na wo, wokɔ enu ʋe kɔ da ŋku ɖeka, ɖevi ɖeka le wo dome, wo katã wobla taku.

Ŋutsu, nyɔnu kple ɖevi aɖe le xɔ me, wo fefe fem, aŋe le xɔ me zikpuiwo le xɔ me, wole nu kom, wo katã wodo awu ɖeka.

Nyɔnu am eve aɖe lé nake ɖe ta. Nyɔnuwo ta avɔ. Nyɔnuwo le eŋua ŋtsi. Eŋu aɖe le ʋie, ɖeka hã le yibɔ. Egbewo le afi ma. Ati aɖewo hã le afi ma.

exɔ vovovowo le afia exɔ ɖewó lolo eɖewo hã le soe eɖewo dziƒoxɔ ene tsiaɖewo le exɔ ŋtsi wóle etsia tó eʋu mɔ ɖe hã éle afima

Ɖevi woame etɔ̃ aɖe agba klɔm, ŋudɔ ŋuŋum, wo kaka agba ɖe anyigba, eŋu aɖe le afi ma, exɔ aɖe hã le afi ma, ame ɖeka nye ŋutsu eye ame eve nye nyɔnu wole agba klɔm.